Salo n boŋo ka bi ʒi chɛchɛ buɣum gbuni n zaŋ bi nuuni n mali bi chɛchɛ buɣuma ka so yɛ neen bankom ka mori bili bi nyaanga

Dabba n boŋo n bɛ bayaɣati niŋbu shee di nyɛla salin boɣali ni so ʒɛmi n yɛ neen baŋkom ka so yɛ neen piɛlli ka so kuriya n zaŋ soobuli n toorili

Ʒiɛɣu n ʒɛ n kabisi yiya dari ni taha n laɣam taba ka n nyɛ ka tihi ka di ʒɛ di nyaanga ka woya kanka n doya

Bidibsi n boŋo bidibsi ata ni bipuɣunbili yino n kana moɣali ni kom toobu n ti toora ka bidib yino la ka o nyina yina

Bihi mini silmiin paɣa n ʒɛya yili gbuni ka bihi maa chɛŋ ti goho n gbaagi silmiin paɣa maa ka silmiin paɣa maa kpa ninkpari sabila ka bi ʒɛ dikpuni gbuni ka dikpuni maa zuɣu ka bi sabi ni puuo gavina

Salo n boŋo bi ʒɛmi wuhiri bi kaya ni taada Diɛma ka bibil ʒɛ tooni n gbubi dala n ŋmɛra ka shab ʒi nyaanga ka kpahari bi nuhi

Paɣa n ʒiya n chimdi waagashe ka nyɛ ŋun yɛ liiga ka di niŋ zaɣ nuɣuso ni zaɣ piɛla ka so chinchini ka di niŋ zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ nuɣso

Vuhim shee n bɔŋo ka kuɣusi zan zaya ka nyɛ kuɣu ʒiɛhi ka vuhim sanpahi ti n ti bɛni ka kpukpali tihi bɛni ka zɔya ʒɛ di nyaansi ka kɔm dɔya ka kuɣusi nyɛ kuɣu ʒiɛhi.

linjima nima n bɔŋɔ linjima maa nyɛla ban yɛ nɛnsabila ka pɛli halimɛtɛ sabila ka tihi sansaya ka be daari so ka o yɛ liga nuɣisu ka so jinjam sabinli zoli do be tuuni

Paɣa n boŋo n kohari o daguli o paɣarila birash nima birash shɛŋa din paɣari sitira ni birash shɛŋa din sori zuɣu ni polish nima ka o la ka o nyina yina

Aleple paaki ni n bɔŋɔ ka salo yi aleple puuni n shiɛri na aleple maa zuɣu ka bi sabi air line salo maa shɛba nyɛla bani niŋ yee pɔbirisi zaɣi piɛlla ka shɛba ye nɛma piɛlla ka shɛba gbubi baaji sabila ka shɛba ye nɛma sabila.

N yɛ doo ni yiɛ liiga zɛɛhi zuɣusaa ni tiŋa ka piri namda zɛhi ka gbubi baaji zɛɛ ka zaŋ liiga dozim n zaŋ pa o bɔɣu zuɣu ka zɛ biya baa puuni ka koliba nima tam tam ya ni tɛɛbuli.

Zuliya shɛli nim n yina n ti wori bi kaya ni taada ka shab gobi chinchin piɛla ka shab gobI chinchin ʒiɛhi ka bi gbubi suhi ka to leensi

Bipuɣunsi ayi n ʒiya n lori taba bipuɣunbili maa ʒimi ka ŋunbala maa mii ʒi kuɣu zuɣu n vihiri o zuɣu ni o loo

Doo n-ʒiya ka ye liiga piɛlli ka la ka o nyina yina o ʒila tia gbuni ka nuchebansi pa teebuli zuɣu ka o gbubi laɣiri o nuzaa ka so mi ʒiya m-baɣi o ka ye chinchini liiga.

Palli zuɣu m boŋɔ ka lora Chana ka yiya beni ka dabiba ni paɣa ba ka bɛ chana ya maa puuni shɛli peenti la peenta dɔzim

Mashina n boŋo di biɛla bayaɣati ni salin boɣali ni n bala n gbiri salima salima nyɛla din biɛni ka tanti ka di ti n ʒɛya

salo m-bɔŋɔ paɣiba ni dabba ka bipuɣinsi ayi be tooni n-ye kaya ni taɣada nema n-wuhiri bɛ kaya diɛma ni nyɛ shɛli ka so ye zumlaayɔŋ liiga zaya ka so mi ye biŋmŋmaa ka di niŋ zaɣ' ʒɛhi ni zaɣ' sabila

Salo n bɛ daani ŋo ka bi niŋdi damma ni kohamma dinni lora nim biɛni ka so pili kaap piɛlli ka sanbood shɛli zuɣu ka bi sabi ankara niw

Salo n kpɛriti bi kpɛriti ka so zaŋ chinchini n zaŋ gobi o nyoɣani ka pili nam zipiligu Bipuɣungi maa bi sabimi pa o zuɣu ni kalcha gaana

Bia mini o ba n ʒi teebuli gbuni n dira ka ba maa yaagi o noli ka bia zaŋ bindirigu n zaŋ niŋ ba maa nolini ba maa kpala ninkpara

Salo n bɛ palli zuɣu ŋɔ linjima nim nyɛ bin deeyi palli maa zuɣu zaa sa ka bi zaŋ kuriti n waligi bi mini salo maa salo maa shɛba nyɛla bin yɛ niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn ʒiɛhi ka shɛba yɛ niɛn sabila linjima doo so gbubi la malifa.

Salo n bɛ bayaɣati ni ŋo ka bayaɣati maa ni ka di nyɛla salima gbibu shee shab biɛni n yaharimi ka shab biɛni toora ka shab ʒɛ di duya

Lora nim n bɛ ziɣa toobu shee ka loori shɛli bi ni boli piiroda la ka di toori ziɣa n niŋdi tipa nim puuni tipa ʒiɛ n boŋo

Paɣa n ʒɛ duduɣugu ni silmiin paɣa n nyɛ o ka kapu shɛli din tamdi kom ka si biɛni ka o yɛ neen baŋkom ka so jinjɛm ʒiɛ

Salo m-bɔŋɔ m-be bayaɣati ni ka bayaɣati maa ka di nyɛ salimbɔɣili shee so kurimi n-tɛri li ka so ʒiya n-gbubi soobuli ka so ʒiya n-ye neen' nuɣiso

Salo n bɛ bayaɣati ni ŋo bayaɣati maa ni nyɛla salima gbibu shee ka maʒina nim biɛni ka so ʒi di duli ka so jinjɛm tampilim ka yɛ liiga piɛlli

salo m-bɔŋɔ n-tam amonkaa zuɣu ka malfa be bɛ tooni ni kukɔla ka shɛba gbubi fulaaki n-wuɣi zuɣusaa ka shɛba ye neen' piɛla.

jamijamini bɛ be jama do ka shɛbi zan zaya shɛbi yɛla nɛpiɛlla ka shɛbi yɛ nɛnsabila ka shɛbi yɛ nɛn dozim

salo n bɛ konstirashin tuma shee n tumdi konstirashin tuma bi shab yɛ neen baŋkoma ka pili hɛlmɛnt piɛla ka shab yɛ neen ʒiɛhi n tumdi bi tuma ka shab gbubi paapu nima n bɛ tuma maa shɛhi ka tihi sansaya

Zuliya shɛli n wuhuri bi kaya ni taada ni nyɛ shɛli ka bipuɣunsi ayobu ka bi yina ti bɛ tooni n wori kaya ni taada Diɛma maa ni nyɛ shɛli ka shab ʒɛnʒɛya n lihiriba

Bipuɣunsi n kana kohamma ni damma shee bi kohamma ni damma shee maa bi kohari kamantoosi naanzuwa Alaafee paya kodu ni leemu

salo n-ʒi teebuli gbuni ka salo maa ka bɛ nyɛ gbampiɛla noli ka so ʒi tooni sa boori gbubi boori piɛlli n-wuhiri ba salo maa zaasa tooni ka lapitɔpunima paya

Paɣa n ʒi dikpuni gbuni ka tahapoŋ tam teebuli zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ dinni ka o tam duɣu paɣa maa yɛla neen baŋkom

linjimanima m-bɔŋɔ linjimanima nyɛla ban ʒe yaɣ' shɛli ka lɔra ʒe ʒe bɛ tooni sa ka silimiin' doo mini gbaŋ' sabinli zaŋdi bini tiri taba ka bɛ la ka bɛ nyina yina.